assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe hettotoɓe radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 caggal Allah e weelede mum en garti e jamma hande o yubɓinde yewtere nde gowɗen yubɓinde woni yewtere men nde innirɗen ndeema e gaynaka mais hande noon eɗen joogui hoɓɓe tedduɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe zone PAS mo Guiya min badde mabɓe yewtere yajde no fewi e men gartun hen joni e musibɓeɓe ko iidi foof haade men woɗɗoyde men gaar e musidɗo meɗen Salif Baydal o halana en ko iidi ko foof holko woni PAS e holko addannoɓe wadde hande rendo mabɓe ngo Salif bisimilla ma
<hesitation> eyyi assalamu aleykum ceerno Ibrahima a jarama kadi min calmini dendagal hettiyankoɓe men heɗotoɓe émission men ndeema e gaynaka radio communautaire mo Podor <hesitation> hande noon no mbiruɗani <crosstalk> tawi mbi sikki somi yiiɗi artude e namde ɗiɗi ɗe sikki ala e PAS ko plan d' occupation et acceptation du sol no kewɗen wiide ni eɓɓo gam husgo <hesitation> yarto leydi e tottirgol e koɗki e foof nana nder e ɗm ɗon noon wadde hande rendogo waaɗino ɗo jawar kadi siftinde e ene wayno ɗum ɓooyi e nder commune Guédé kono walla ɓooyi e nder département de Podor kono noon ɗo e commune Guédé saaha e saaha foof golleɗe ne mbaɗanno kono koko ɗeɓno dartade e o dumunna noon en ƴettiti ɗum e nder zone uji ɗi eɗen gandi e nder commune de Guédé ene waɗi zone uji jeegom <hesitation> ɗi ganduɗa ɗi ko zone uji * <noise> ɗi ko PAS woni hen donc ne waɗi hen <hesitation> zone Ngawlin ne waɗi zone Yumboya ne zone Guiya hande koye baatu zone Guiya gonɗen ne waɗi zone uji goɗɗi <hesitation> Guédé village ñanden <hesitation> * kono hande koɗo Diawar kawruno ɗen wonno kadi <hesitation> ina wayru wonno kadi golleɗe ko yidde siftinde yimɓeɓe PAS gonirmi ni guure ɗe i guillam noon koko ɗeɓno dartade walla koko maytuno joni noon yiiɗi ko ƴettitede wadde noon kadi siɗum nodda no e représentant ji remoɓe e awoɓe e aynaɓe e rewɓe e sukaɓe sooɓe kawri ɗo on saaha ande kam hundede ƴettitama so tawi mawɓe guureɗe kooti to guure to tawde ko inda wattude toon information o yaaja e bureau ji ɗi kadi batte toon to nder guure to watte kadi e zone o vraiment to banggue kotkiki <hesitation> yimɓe foof tan mbawi jooɗade ndesnodira ne mbawi fewjande koyemumen ne mbwai resnodirde gueɗe ene mbawi kadi so caɗele mbaɗi tan tawa kamɓe ɓe mbawi joɗade ɓe degla caɗele ɗe taw wona ko keewi gua e less fo tan ma yeehe ha dow walla ko nandi hen walla gueɗe kewɗe mbaɗe hen wona cakuɓe mbima jejji tama walla rewɓe mbima jejji tama walla awoɓene jejji tama walla aynaɓe walla goɗɗum e goɗɗum firti tan ko yimɓe webtinande yimɓeɓe wawde yewtidde webtinde wawde fewjidde webtinde ɗumen wawde kala ko nanodira ɓe mbawa ɗum rende ɗum noon ceerno Ibrahima jafoɗa ko ɗum woni ko joguinomi <noise> <clears throat>
eyyi kadi ko hadam gollema jooɗi pewi eyyi kono en certani men mi arta ema ko ɓoyani <hesitation> joni président Abdoulaye Atumane Ly kanko woni président PAS zone Guiya ñalawma hande o yuɓɓinama ɗo e nder Diawara ñalawma o waɗi fayida holko tonggu ɗa e ñalawma hande o <clears throat>

eyyi ceerno Abdoulaye <hesitation> haade men certude elle so tawi jonde hande nde nde lamtoto ɗum nde elle woon ñalawma mo jagguɗon oɗo pooti fokkidde gam wawde ɓeydude golleɗe

a jarama ceerno Abdoulaye e en garat e banimen debbo Aminata Ciré Sall <clears throat> <hesitation> ko an wonnoɗo représentant rewɓe <hesitation> PAS haalata ko haala koddigal haalata ko haala ndeema haala gaynaka haala aawa e koddigal teeri holko jagguɗa hen en tant que debbo holko jiiɗa hen kooti darde rewɓe footi darade
assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moni foof inde mum e yettode mum ene wayno haaldata e moon ɗo KO Hawa Boubacar Sall <hesitation> présidente femme Diawar ne wayno ko minen tawtirano ɗo jonde hande joɗade nde ɗo ene wayno jondede ko jonde wandde fayida no fewi saabu iidi foof hande ko ndeema e gaynaka yimɓe foof guuri so tawi noon en gooni remoɓe en gooni aynaɓe eɗen pooti rendirde goto foof anda holɗo fuɗɗi e holɗo haɗata goto foof joogo fimde mum ko ɗum ɗo jeymi ko ɗum ɗo henna ɗum ninmi hande joom jawdi en ndenani jawdi mumen joom guese en mbawa andude holɗo kaɗata kañumen fiirti noon hunde foof ne footi suurede goto foof andine holko woni jojande mum woni ɗum woni hande min jooɗiɗo jondede e nder wuuro Diawara ngo woni guure sappo kawri ɗo henna hande min joɗiɗo e jondede ɗo Ibrahima Ba noon wi ne yiiɗi ɗum ɗo henna yimɓe kaala hene kankone ko kanko jooɗani ɗo henne commune Guédé il faut so hunde wadeni waɗama kankone o jooɗo henne o andina yimɓeɓe kadi ma wood ɓe gaarani ma wood ɓe tawaka so keeɗima ganda kam wonko sosa wonko ɗumina wayno koko wonno kono noon aɗa andi no o oɗo men o jottino ko jooɗiko noon wonti en jottima kadi haade en ummitima kadi kaalen kadi ɗum ɗo kadi yo waɗe ɗum ɗo waɗama hande jonde wonde wande fayida waɗama ɗo henna e nder wuuro Diawara ngo mi salmini moon moni foof inde mum e yettode mum
eyyi sokhna Aminata <clears throat> gollema jooɗi peewi <clears throat> mi wiitama Hawwa mbiyat mami ko Aminata <hesitation> Amadou Djibril Diagne a heeɗima ko haalako an ko anne ka ndeemowo kono ka gaynako <hesitation> anani ko haalako te ko haalako ɗo foof haala teeri hakkude remoɓe e aynaɓe holno gurdata hakkude joom jawɗele en e joom guese en hol koddigal gondata en tant que gaynako ɗo ko nokku nokku oɗo ko nokku ndeema e gaynaka kono ko nokku mo ndeema folti en tant que gaynako holno jiiɗa aynaɓe pooti wuurdude e oɗo diwan guurda e remoɓeɓe taw caɗele ngala
eyyi bandiraɓe mi salmini on haldata e moon ko Amadou Djibril Diagne en mbaɗino ɗo baatu ɗo e Diawara <hesitation> baatu o noon ko ko programme PAS nde adduno e ko hunde wande fayida noon tawi ko Allah ko hunde wande fayida saabu ko hakkude remoɓe e aynaɓe e awoɓe <hesitation> ɗo ko zone mo ganduɗa o ko zone gaynaka e zone ndeema e zone awo kono sen ƴeewi PAS ko darni ɗum ko ko wawde suurde woon gueɗe saabu eɗen gandi jawdi ndi e gueseɗe koddi wa ñande foof bonni bonni o ne heewi kadi sen ƴewi hay laabi ɗi kadi hande ɗi gaala ɗum noon ɗum woni darde PAS pour wawde webtinde ɗum kadi eɗen gandi saaha foof bonne ene mbaɗa hen jawdi bonna eɗen jimta tan jeehen laamu direct ɗum ɗon noon fo PAS ne yiiɗi ɗum ɗon yo change ju watta PAS darnata ɗo ko gonga ganduɗa o kalko probléme kewɗo e nder guure he taw ene wawa reglude ɗum taw ne haaɗaɗo wasa yettoyade dow ha ronka noon nde fuɗɗo yawtude saabu eɗen teski saaha foof ene jinnitete tan yeehe laamu kalnoye wattinta tan ko dutte mbaɗe maslaha walla ñaague arte wadde noon ene moƴƴi goto fo mowo darne kalko wawi kewde taw goto fo ene wawa darade hen beel ma waw ɗum reglude ɗum noon <hesitation> ko ɗum radio communautaire vraiment ko ɗum o ballal manggal gam wawde saktude ɗum kala mbo arani ɗo walla kal mbo tinani ɗum wawa tinde hen saabu eɗen gandi gaynaka e e ndeemaka wawa certude hande ɗo gonɗen ɗo kalko wawa certude noon yo yuɓɓine fewne ha fewa moƴƴine gondigal ngal wawa moƴƴude <hesitation> saabu ko enen jeeyi jawdi ndi ko enen jeeyi gueseɗe ɗum ɗo noon fo tan ko ko rewnede lawol goto hen foof kadi yimɓeɓe pammine mbaɗe sensibilisé gandine goto hen foof ko ɗo footi hadde ndeemowo anda ko ni footi remirde koni <hesitation> footi woppirde laabi <hesitation> yaahoɓe dañ ɗo ndewi jawdi daña ɗo rewi gaynako o ne anda ɗo footi nawde jawdi muɗum ndi ɗo fotani waɗede jawdi ɗone footi waɗe jawdi ɗum ɗon noon ko ɗum woni darde PAS Allah jarama on jarama noon haldanno e moon ko Amadou Djibril Diagne
jarama Amadou Djibril

nde en jokkat golle eɗen kucciti e Saydou Hamedine Diongo an Saydou ko an ka jaltaɓe garnoɗaɗo hayso tawi ka ndeemowo ka gaynakane aɗa joɗani ɗo awoɓe e woon caɗele kalaɗo e banggue awa woni yillotoɓe eko nandi hen onoon banggue PAS banggue maayo ngo onoon ne hol kuluhuli jiiɗon hen so tawi ɗum daranaka janngo ne wawi addudoyde caɗele hakkude koddigal kalte ngal ngal

a jarama <hesitation> ceerno Saydou <clears throat> goolema jooɗi pewi <hesitation> ceerno Amadou Alpha <hesitation> en tant que ndeemowo koddiɗo aynaɓe holno jiiruɗa koddigal kalte ngal ɗo e hakkude hoddiɓe aynaɓe e remoɓe surtout noon e aynaɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo kañumen <hesitation> gaala aynaɓe te ko joom jawdi en ko ornoɓe jofnata jiiloytako <hesitation> kadi ndenata te ne kodde yimɓe jamma e ñalawma holno jiiruɗa ngal koddigal

a jarama ceerno Amadou mi arta e ma ceerno Salif elle woon guure denduɗe ɗe zone Guiya o hooli kanji e holko holko namda e majje <hesitation> pour darde majje gam golleɗe ɗo mbawa yuɓɓude
eyyi ceerno Ibrahima a jarama ne wayno zone Guiya ko guure sappo gooni hen sen ƴeewi ɗen guure woni ko Damaya e Dekoné rewi hen ko Diamboji tati ɗi woni Diambo Soubalo Diambo Diawɓe Diambo Sinthiou Diawara Wuuro Madiw Guiya Koditte Diatar ko nder ɗeɗo guure sappo ndedi zone Guiya o nden noon e nder guure sappo ɗe <hesitation> wuuro foof ne jooguino goomu mo ganduɗa wonde darna toon tawa gooomu on ɗon ine nawori wuuro foof ne nawori amoji takkiɗi ɗum v <hesitation> ɗen gandi eɗen keewi hen kaali wuuro tan kalen <hesitation> no wiite jeeyaɓe e village kono hay soɓe jeeyaka e village o tant que kamɓe koddi jiidi nokku o kutodirta jiidi <noise> * jiidi école e dispensaire e laabi e jarnirɗe e foof wadde ko wattako ɗon foof kamɓe ndendi ɗum <hesitation> wadde e village foof walla kadi village foof so hooti ina ɗaɓɓa e mum walla ne faada e mum nde goho ko aadi foof yo noddu <hesitation> ko yowiti ko e mum foof humpita ɗumen oɗo baatu waaɗi nagl ɗo gollal kadi koko ɓamta e yantude hen kadi yo bureau dartine toon bureau yo bureau wongo dartine toon bureau so tawi boom goon wuuro noon eɓe nandiri hen ne ɓe dartina so tawi wonko satata hen ko kamɓe ɓe dokkama kam <hesitation> possibilté wadde noɓe jiiɗiri foof essentiel ɗo e balɗe sappo e joyyi yooɓe darnu bureau taw ko bureau wuuro ngoon ɗon wadde guure sappo ɗe wuuro foof ene ɗaɓɓa hen yo waat bureau e wuuro mum taw ko bureau PAS bureau <hesitation> chef de village onne kañumne wooni mawɗo tawa ne nawri daraniɓe aynaɓe daraniɓe <hesitation> ndeema daraniɓe aawo e rewɓe e sukaɓe eyyi kadi conseil eji ɗine taw hen foof ko ɓen kam ko hen jeeya ɓen kam hayso goonani e bureau ji ɗi ɓen kam golle ɗe ko hen ɓe jeeya koɓe noddeteɓe koɓe tawaɓe koɓe addoɓe hen miijoji mabɓe kadi sooɓe jeeyi kadi mairie koɓe humpitoɓe kadi golle baɗaɗe ɗe ga e less janggo e jaam kala hen ko kewi kamɓe ko nder ɓe jeeya ɗum ɗon noon ko ɗum ɗo faada e guureɗe goho yo humpitogo yaaj toon ɗimmel nguel ko yoo goomuji ɗi darne e guure he so tawi ɗi darnama e guure he e wuuro foof kadi ma suuɓo délégué ji ɗin délégué ji kawra ga e zone kayne kadi forme a bureau mo ganduɗa o koye zone he kadi wonata eyyi ɗum kadi eɗen joogui zone uji jeeom e nder commune Guédé hande ko ko goto e ɗin gonɗen komi zone uji jeegom ɗi zone Biddi zone Nennete zone Dande goudron % zone bortel woni zone Guiya oɗo zone goɗɗo o ko Ngawle e zone Mboya woni zone uji jeegom wadde ɗiɗo zone uji foof ma jeehe ene wayno ne jeehi Ngawle en jeeyi Mboyo hande ko ɗo Diawara gonɗen pour zone Guiya ine heddi zone uji goɗɗi ɗini ma ma woni zone Nennete e Biddi e Dande goudron ɗin ɗonne kadi ma jokkoy baatuji mumen nde wonno golleɗe koko puɗɗiti wadde koɗe jokkoyoje ɗo ye saaha garowo ma baatuji kadi mbaat ma hirjinoje mbaat ma jewte radio ji mbaɗe ɗum noon wadde yo yimɓe battu hen hakkille keɗoɗon no moƴƴi goto foof kadi yo jaggu ni ko kañum ko hoore mum gollonto hewi wonde ko enen ko ma heɓɓoji gara duusamen tan nde puɗɗo ɗen dillu tan e hunde kono ɗeɗo golle ɗe batten ko golle ɗe jeyanɗen koyemen en pootani fattirdeɗe hay goto saabu enen darde men hen wonko ɓeydata goho hande so probléme waɗi e nokku tan joomum doganta ko gendarmerie walla faaya tribunal taw noon a wirtima ɗon chef de village a wirtima ɗon conseillé a wirtima ɗon iman juuma a wirtima ɗon goɗɗo nan ɗon mo poɗɗo wawde haaldude jewtidon hen ha regla saabu <hesitation> hodduɓe ko bandiraɓe waddoɓe ko bandiraɓe kadi so haala yeehi dow koka wawi wonde foof koka towoyi ko foof so yeehi ha woɗɗoyi wiite ko yo haalaka artu wadde wiite ko yo haalaka artu nga e less haalde wadde kay ko less o fonno fuɗɗorade so tawi fuɗɗorama less noon Ee koddigal ngal goto foof ittani goɗɗo o gueɗal so Allah jaaɓi mbe sikki ma wood e golleɗe kam ko yahani ha dow kadi yimɓeɓe mbawa certude wadde alay saago ɓe moƴƴina koddigal nagl kadi <hesitation> a wawa wonde e nokku sa toñama hande ne janggo ne wawi toña walla ɓiiye toña walla jawdi ma toña wadde ñande foof mataw ko saabi gorle tan so tawi arema an hande yenane anne janggo ma yanoye goɗɗo wadde noom kala no no kollirɗa gollal ngal sa sattini janggone anne sa yaani e joomum ne wawi sattinde e dow ma ɗum noon wadde so yimɓe dokkodiri hurum tan eɗen cikki golle ɗe foof ma neewo ma yaaru no hannirta ni ɗum noon ceerno Ibrahima jaafoɗa gacva hakke ha <hesitation> ɓooya seeɗa
a jarama Salif men gartu e ko ɓooyani so Allah jaaɓi

no mbiɗen ni ceerno Hamidou an ko chef de village ko wiiya ne waɗe koɗo ko chef de village uji ponno ɗum wadde so caɗele mbaɗe wuuro ko chef de village fonno noddude yimɓe régle a ɗumen wiyama joni noon ne daarane wuuro ngo ne daarane goomu mo ganduɗa ko kañum falato caɗele ɗe wallodirta e chef de village gam wawde tef falade caɗele garoje ɗe e guure ɗe e walla caɗele garoje ɗe e diwanuji ɗi en tant chef de village ɗum ɗo beele ko ɗum fotere wonande mooɗon e holko coyniɗa hen e nafoore
eyyi assalamu aleykum bandiraɓe <clears throat> mi wiima caggal inde Allah e yettude annabi salallahu aleyhu wa sallam eywa ko kalɗon ko baatu o hande ne waɗi fayida saabu detuɗen ɗo ko Allah yamirno wiino ko yo yimɓe ballodir ballodira e ɗigguere ballodira muñodiral so yimɓe mbiyama yo ballodir noon kalana koko ponno ha waɗande koyemumen walla <hesitation> ko Allah haalno pooti reftude ɗum noon ɓayde gandanɗa hoore ma Allah walli men en dañi nde ɗo fedde ene walla meɗen eywa ha mbawen hono wiiyete yuɓɓinde gueɗe meɗen mbawa reglude ɗumen ɗum ne waɗi fayida te kadi chef de village uji jiiɗi wallidiɓe jiiɗi wallidiɓe taw tan waɗama goomuji goone nder wuuro he ma wooɗ ɗo kedani ɗumen ɗo ponno hedande kooye mumen ɗum noon on jarama mi weltima hen no fewi ñalado ngo waɗi fayida a jarama Ibrahima
eyyi ceerno Hamidou <hesitation> haalaka moƴƴi <hesitation> en tant que chef :vra de village ceerno Yousouf conseil municipal kadi coordinateur walla mbiyen animateur <hesitation> zone PAS mo Guiya caggal golle ɗeɗo foof mbaɗaɗe ɗo hande holno holno jiiruɗa golle mbaɗaɗe ɗo s arti ha e men cimtol ñalawma hande o
<clears throat> bandiraɓe Ibrahima assalamu aleykum idi foof mi yetti Allah mi yetti saababuji badɗi ha programme o ɗo wawi darade ma simbini kadi <hesitation> gaadi dariɓe ɗi kadi ne mballa yimɓe kadi e humpitade e golle ɗe baatu hande ngo * hande idi foof ko ko baatu jokkere enɗam ko baatu wallidde kadi gandanɗa hoorema ɓe mbawana koyemumen Alla waɗi Allah rendini fodde wiyama yimɓe jiduɓe keerol walla jiiduɓe galle walla jiduɓe <hesitation> kañumen jiidi doonu wadde so mbiyama yo dendu ɓe gonta neɗɗo goto jogo gollal gotal e dawko hanni e ndaw ko footi te Allah waɗi hen suturu fodde guure sappo noddaɗi ɗo kañƴi fo * majji e * ɓe gaari ɓe jooɗma ɗo e Diawar kamɓe foof ɓe ji yiyande ji tamande en puɗɗorima bisimillahi en gotorima alhamdulillahi eɓe nanodiri kamɓe foof yooɓe gaara ɓe jagga ha jaam e kiisal wawa dañede e nokku o haade jokkere enɗam wawa dañede e nokku o ha degré wawa dañede e nokku e ndawko hanni e nder nokku o e ndaw ko footi saabu hande jamanu o yarata ɗo hande darade hande ne suura seyɗade ender nokku daw hunde sattude kono to wiyama remoɓe e aynaɓe yo hoto caɗele dañ hakkude mumen oto yo affaire leyɗele yo jeeye no pooti yeride ni yo yimɓe goon sehilaɓe gona dendiraɓe goona funtodiroɓe yimɓe foof dewdira guesa noon wona ardade woni wonde mawɗo wona hedde caggal woni mawɗo woni mawɗo ko mawɗo haqqille e e needi e ɗigguere gaati kala * ala leydi ala ala foof ko woni ɗon ɗum noon nde ɗo nde ɗo jonde min joɗanide goho on mbasi yimɓe tan koye nder guure ɗe ko wasiyako yimɓe yimɓe tinno tabitina ɗum e nder guure ɗe goho ko addete ko yo wuuro ngo foof yii hen hoore muɗum ɗiɗi wuuro ngo cuɓano hooremum tati wuuro ngo waɗa ko wiiko nayyi wuuro eto eto halfude yimɓe wuuro mum e banggue kala kala ko wone wuuro ngo ko rewe lawol heddi ko kala to satti kadi e nder nokkuji yimɓe foof ne dendi kadi ballodiri hen hay goto jeya haydara fo kowoni ɗo e aduna ko foof ko luuɓal ala foof ko woni ɗo ala fo ala fo ko jeeyaɗo kadi ala fo ko jiya noon yimɓe foof yoo guur ganda kañumen foof ko gotum ɗum noon so ɗum darima hande e Diawar waɗama e nder réunion haalama wona pour village o wona pour nokku o ko pour zone o zone Guiya ko kanko kanko ɗum tagui rewiɗo hande e Diawara * guure sappo ɗe hay kamɓe ndeɓe gaari kamɓe foof heddi hen tan seeɗa ko arani ke * ɓenne gonde décé yo Allah lomtan en jaaɗo o Allah yurmomo yaafomo * harnamo Aladianna kadi en jaganiɓe gantu ko enen foof ndendi gantu o kala ko keewi nda enen foof eɗen ponno yaade toon wadde sen peccima ɓe jeeyi to ɓe jeeyi ga wadde wona wona hunde sukkide ɗum noon wadde enen foof daroɗen daroɗen * kadi radio ji ɗi kono ko gonɗi e nokku o pour ballitinde * deke radio ji ɗi so godano ma woda gulaɗo jettaki ayi ne haalama ɗo nantama to haalama ga nantama nga kala ko radio ji mbaɗi ɗum yo Allah ñimnu radio ji ñimna wonɓe radio ji kamɓe ceerno Ibrahima Ba eko jatonko eko darto ɗon ko yo Allah simbinan on hen dolna on hen ɓoynamon e jokkere enɗam nde ɓoyna moon e tawtorede * jahoji ɗi e réunion ji jahoji ɗi ɓooyon rewde Allah e jokkude enɗam merci eyyi kayi programme kanko ko jiɗen ko hen foof ko yo jaam dañe tan * ko wiyama ko ko rento guila banggue diƴƴe guila banggue maaje ha e banguue awa ha e banggue haynaka ha e banggue fetam gollagu foof ko yo jaam dañe tan yo jaam dañe tan enen foof daroɗen yo jaam dañe ganden kadi kamɓe PAS kadi ɓe mbi kalano kayitaji dañirte kala no kayitaji dañirte * keede galle baanggue keede guesa banggue kadi neɗɗo kadi jogade kayit kadi yaaha ha ɓooya kadi neɗɗo o kadi yaha kadi holno kayit o dañitirte foof so jokkodire commune commnune o ma wallu hen commune ko darima kañum e PAS e SAED fo darima jag jaggonorde yimɓeɓe pour ligguey o wawde yaade wadde kala hen ko commune joogui ma waɗa ko <hesitation> footi wadde ko addi PAS PAS ari kañum e SAED kamɓe foof ɓe daarima goto foof jagguiri banggue pour yo golleɗe daaro yo golleɗe goon yo gooleɗe jaah ɗum noon enen foof tinno ɗen enen foof ballodiren hen ganden ko ko ko ɗum luuɓal tan Allah lubrimen hande mbaɗen hen ko poɗɗen wadde ko dewren Allah maate ma Allah waɗan en hen jaam merci
noon Yousouf gollema joɗi peewi haalaka waɗi fayida en tant que animateur zone o <hesitation> en nani ko musiɓeɓe kaali ko <hesitation> jafoɗon won woɓɓe ponnoɓe waɗede hen introduire hawre ñalawma o ne wanno haaɗi seeɗa ɗum waɗi ɓe dañani tawtorede golleɗen ɗon kono ɓe garani ɓe lomtiɓe arɓeɓe lomtima ɗumen vum noon en kala dendi ngal ɗo gollal <hesitation> eɗen gandi eɓɓore nde ɗo ko eɓɓore wande fayida ko eɓɓore joguide nafoore e nder diwan o saabi ko eɓɓore holno leydi hufirte e holno leydi joguirte holno yimɓe kufirta leydi yaani gaynowo e dow leydi ndi holno wonirta e dow mayri ndeemowo e dow mayri o holno wonirta e dow mayri gawowo e dow mayri holno wonirta e dow mayri hol kaddigal pongal wonde hakkude mabɓe en nani joni joni <hesitation> Amadou Alpha no haala <hesitation> o wii ine waaɗi ɓe ganduɗa ɓeeɗe kañumenne joogui jawdi te jawdi ndi kañumen ay aynetake boom aɗa andi gaynu ay mbiyaɗa so sa ayni ha jofnu ñalawma joom guesa wiiya yo ƴew